Abantwana besikolo besifundo zabantwana abancinyani bahlezi ezitulweni duzane letafula bonke bagqoke impahla ezifanayo eziluhlaza okwesibhakabhaka leziludaka ngaphansi. Abantwana bayafunda.

Abantwana abathathu abangamankazana abancinyane bami phambili kwebhodi. Bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka phezulu leziludaka ngaphansi. Ababili babo baphethe amabhokisi abafunda ngawo.

Esikolweni sabantwana abancinyane. Omfundisi ababili abangabafazi baphambili kwabantwana abancinyane bebafundisa okunengi abangakufunda abantwana labafundisi bonke baphethe amakhanda aba kutshengisela ukuthi yikho abafunda ngakho.

Esikolweni sezifundo sabantwana abancinyane, abantwana bakhuphe izicathulo zabo bahlala ekilasini bekhangele umfundisi yena uhlezi labo ecansini evule ibhuku ebabalela.

Esikolo esemfundo yabantwana abancane. Kulabantwana abanengi abahlezi phansi emacansini .Abantwana abanengi bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka kodwa kulabanye abagqoke amabala ayehlukeneyo. Abantwana bahlezi lapho okuhlanzeke khona .

Esikolweni sezifundo zabantwana abancinyane. Abantwana bahlezi enhlabathini abanye baguqile njalo abanye bakhotheme. Bayabhala phansi enhlabathini bexoxa njalo bedlala. Bayafunda ngendlela lezi.

Emgaqweni kulabantwana abangamankazana labafana abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka leziluthuli abantwana basezifundweni zangaphansi bavela eskolweni sebesiya endlini.

Abafundisi bemfundo zabantwana abancinyane basegumbini lokufundela elilamatafula amade amhlophe oyedwa uflathele abanye abasebenzayo belungiselela isifundo sabantwana.

Esikolweni sezifundo zabantwana abancinyane. Abantwana badinga babuthanisa kanye izivalo zamambodlela abazisebenzisa ukubala ezifundweni zabo zenombolo. Bagcine izivalo lezi phezulu kwelembu ukuthi zigcineke zingalahleki.

Imfundiso wabantwana abancinyane ukhangele egedini lesikolo lapho abona khona abantwana abazayo esikolo kodwa bephuzile abantwana abantshengiseli ukuthi bayagijimela ukuza esikolo

Umama kaThemba unamathisele umsebenzi kaThemba emdulwini. UThemba wabhala amaphepha amabili wadweba imifanekiso emaphepheni, umama utshengisa ukuthaba.

Izifundi ezifundela ukulungisa imota zigqoke amawovolosi aluhlaza okuyisibhakabhaka Zisebenzisa umtshina wokuphakamisa imota ukuze zibekwazi ukukhangela ngaphansi kwemota zifundele ukuyilungisa. Ziyakhuluma zincedisana ukuthi zingayenzani ukuthi imota ilunge

Isifundi sesikolo esifundisa imisebenzi yezandla, sikhotheme phambi komduli kutshengisela ukuthi sifundela ukwakha ngakho phambili kwakhe kulomduli kanye lomtshina awusebenzisa emsebenzini wakhe. Ugqoke impahla eluhlaza okwesibhakabhaka ebhalwe ibizo lesikolo sakhe.

Esikolweni esifundisa ngezemisebenzi yezandla. Kulesifundi esisodwa esisebenzisa umtshina. Isifundi sigqoke impahla zokuzivikela eziluhlaza okwesibhakabhaka kanyè lengwane yokuzivikela eyomileyo ekhanda lakhe uyakhangelisisa umsebenzi awenzayo

Esikolweni semfundo zangaphezulu umfundisi uyaxhwayisa isifundi siphethe umtshina ezinye izifundi zikhangele bonke bagqoke impahla zokuvikela ezokusebenzisa emsebenzini wabo.

Izifundi ezifundela izifundo zokupheka zibuthene phambili kwetafula, lapho omunye lomunye ulokuncinyane akwenzayo ukulungiselela ukuzaphekwa. Izifundi zigqoke ingwane ezimhlophe, amabhatshi amhlophe, kanye lokuzivala phambili ngelembu elibomvu.

Izifundi ezimbili ezifunda okwemisebenzi zigqoke amawovolosi aluhlaza okwesibhakabhaka lezicathulo zokuvikela zikhangele umtshina lapho ezikhanya ziyafunda khona ngawo umfundisi ekhangele uphethe ibhuku ebhala.

Abantwana besikolo abanengi bami egedini lesikolo sabo. Bagqoke impahla ezimhlophe lezimnyama. Phezulu kwegedi kulomduli lapho okufakwe khona ibhodi elimhlophe elitshengisela ibizo lesikolo.

Ekilasini kulebhodi elimnyama, elisemdulwini omhlophe. Ebhodini kubhalwe ngamabala amhlophe. Umfundisi kutsho ukuthi umelele ukuthi abantwana bakhe babale nxa yena engekho.

Abafundi bahlezi endlini yokubhala umhloliso bebemelele ukuqalisa ukubhala. Umfundisi oyedwa uyanika abafundi amaphepha ukusebenzisa emhlolisweni. Abafundisi abathathu bami emnyango bekhangele.

Abantwana beskolo abangamankazana bagqoke impahla ezimhlophe leziluhlaza okwesibhakabhaka baphethe iphepha elibhalwe ibizo lesikolo sabo limhlophe phezulu ngaphansi liluhlaza okwesibhakabhaka.

Ekilasini kulomduli obomvu . Ngaphakathi komduli kule board elimnyama elibhaliweyo ngokumhlophe. Phezulu kwayo kule phepha elimhlophe elibhalwe amabala amnyama. Kutshengisela ukuthi utitshala utshiye lokhu ukuthi abantwana babale.

Abantwana abane abangamankazana bami phambili kwendawo yabo yokufundela. Indlu yokufundela inhle njalo ihlanzekile. Bagqoke impahla ezimnyama leziluhlaza okwesibhakabhaka kanye lamaqhiye amhlophe bayachapha umgwaqo.

Abantwana besikolo abanengi bagqoke impahla ezimhlophe leziluhlaza okwesibhakabhaka bahlezi ematafuleni bemelele ukudla abalutshwane bami ematafuleni befaka ukudla emiganwini kulezithelo ezise matafuleni.

Endleleni yokufika esikolo kulotshani oluluhlaza tshoko lesihlahla lendlela ethanyeliweyo, ehlanzekileyo. Kulebhodi elitshengisela ibizo lesikolo, limhlophe phezulu loluhlaza olwesibhakabhaka ngaphansi.

Endlini yokufundela kulamatafula lamabhentshi amanengi alombala olunsundu .Kulamawindi amabili, elinye livaliwe ,elinye livulekile. Akula bantu endlini leyi kodwa ihlanzeke kakhulu.

Phambili kwendlu yesikolo enhle kulababalisi abanengi abami phambili labantwana besikolo abagqoke kuhle ,impahla ezimhlophe leziluthuli bonke bamelele umfanekiso.

Esikolweni esikhulu semfundo yangaphezulu uma ufika uzafica umnyango obomvu obhalwe phezulu ngephepha eliluhlaza okwesibhakabhaka ukuthi yiyo indawo oqalisa ukufika khona uma uqalisa ukufika emahofisini.

Ezikolweni yemfundi yangaphezulu izifundi zimi phakathi kwegumbi lokufundela kulezitulo ezehlukeneyo ezinye eziluhlaza okwesibhakabhaka ezinye ezibomvu umfundisi umi phambili ekhuluma lezifundi

Ibhasi enkulu emhlophe ibhalwe ibizo lesikolo esikhulu semfundo yaphezulu lapho ibhasi evela khona. Ibizo libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka phakathi kulezifundi ezivela esikolweni lesi.

Esikolweni esikhulu esemfundo yaphezulu, kulenkundla yokuphumulela elotshani obuhle obuluhlaza tshoko, obusikiweyo. Phambili kotshani, kulezihlahla eziluhlaza lazo ezinika umthunzi labo abafuna ukudlalela enkundleni

Esikolweni semfundo yaphezulu kulendlela eziyisitshiyangalombili ezidlula phakathi kotshani obuluhlaza obusikwe kuhle. Indlela ziqonde eyinye leyinye emnyangweni eqonda lapho okuhlala khona izifundi.

Endaweni yokufundela esikolweni saphezulu, izifundi zihlezi ezihlalweni eziqansayo zibuyela emuva. Phambili umfundisi umi uyakhuluma lezifundi. Abanye bakhangele umfundisi

Esikolweni semfundo yaphezulu abafundi abanengi bamile phakathi kwezitulo ezinye ezibomvu ezinye eziluhlaza okwesibhakabhaka abanye abafundi njalo abanengi bami phambili bekhangele abanye babo.

Esikolweni semfundo yangaphezulu kulendlu elomduli obomvu, phambili kwendlu kulezihlahla ezimbili ezincinyane ezilamahlamvu aluhlaza lotshani olunye luluhlaza olunye lulithanga.

Izifundi zemfundo yangaphezulu ziphakathi kwendlu yokufundela zihlezi etafuleni emhlophe zikhangele phakathi kwemitshina zigqoke impahla ezimhlophe zokuzivikela. Eduzane kulemitshina eyehlukeneyo ekhanyayo.

Izifundi zenfundo yangaphezulu ,zihlezi endlini yokufundela. Zikhangele phambili lapho okulombalisi okhuluma lazo .Umbalisi ubatshengisa umfanekiso ebhodini elimhlophe. Ezinye izifundi zilemishina phambili ezinye zilembodlela zamanzi.

Ibhodi elimhlophe libhalwe ngendimi ezintathu ngezihlahla ezisemuva ezihlanyeliwe zagcinwa endaweni leyi ukwenzela ukuthi izifundi zangaphezulu zizobona lokufunda ngazo izihlahla.

Endlini yokufundela esikolweni esikhulu semfundo yaphezulu izifundi zihlezi phansi ezitulweni zilale, zikhangele umfundisi omkhulu ekhuluma lazo. Umfundisi ugqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka ,buvule umtshina wakhe lapho athatha khona ingqondo azifundisayo.

Ibhasi encinyane emhlophe libhalwe ibizo lesikolo esikhulu semfundo yaphezulu eseRwanda ikhanya ukuthi phakathi akulabantu phambili kulezihlahla eziluhlaza tshoko ezinengi.

Esikolweni esikhulu esemfundo yangaphezulu kulezihlahla ezinengi lendlu ekhanya emuva. Phambili kwezihlahla kulebhodi elibhalwe ngamabala amhlophe lapho okuluhlaza okwesibhakabhaka, phezulu kubhalwe ibizo lesikolo lapho okumhlophe khona.

Indlu yokufundela esikolo esikhulu semfundo yaphezulu ilemiduli emihle elithanga njalo ileminyango emnyama lamawindi amakhulu angenisa ilanga.

Esikolweni semfundo yaphezulu izifundi zihlezi ezihlalweni ezingaphezulu, ngaphansi kulezihlalo ezingala bantu. Izihlalo zilobala oluthanga kanye lobala oluluhlaza okwamahlamvu , ezinye izifundi zisangena enyangweni.

Izifundi ezifunda eskolweni semfundo yaphezulu. Zihlezi endlini yokufundela lapho okuletafula abakhangele khona imitshina etshengisa ukuthi into ezincinyane zingakhanya sesizinkulu. Labo babebezibona befunde ngazo.

Izindlu ezinde ezinhle ezilulaza ziphakathi kwefensi emnyama, eduzane kulezihlahla ezinde eziluhlaza tshoko. Kuhle kakhulu.